Man eni dyegi ma gidwongo ata dyegini eni kalagi tye dyegi matar, ma obok obok, dyegi macol gitye ka a ki I lum ka cam gin gitye madwong ata

Lutgino kwan-ni giti i kilaci ka kwan gin oruko bongo jora acel me korgi